Abantwana abancane sebekwanisa ukubana befunde labo ezikolweni eziphansi bafunda nje ngokudlala labanye lokuhlabela izingoma

Abantwana abasezingeni eliphansi abancane bayafunda ngokudlala yikho ababamba khona kakhulu ikakhulu nxa belabontanga babo bayakholisa kakhulu.

Abantwana abancane abangakangeni esikolo esikhulu bayagcinwa labanye, bafundiswe ukuhlabela loludlala labanye abantwana, kubayenza bakhule.

Abantwana abancane abafundayo kumele bebe lendawo evikelekileyo ukubana bafunde akumelanga befundise bephandle ngoba kumele bavikeleke emakhathini ukubana bengaqalisi ukugula

Abantwana abathile beskolo sezinga eliphansi, bayabhodabhoda bedlala ngeskhathi sabo sokuphumula andubana bengakabuyeli ukuyofunda njalo emakilasini abo.

Ezikolo zezinga eliphansi inengi lazo sezilendawo lapho ezigcinela khona amanzi ikakhulu amajojo ukuze abantwana bangasileli amanzi okunatha lokugeza izandla.

Ezinye izakhiwo ezikolweni zebanga eliphansi aziyakhekanga kuhle. Kumele zipendwe ukubana zibukeke abantwana bethole imfundo.

Imfundo yangaphansi kumele kube lamathebuli amanengi, lezihlalo ezinengi ukunzela ukuthi abantwana bonke bakwane, njalo bezizwe bekhululekile befunda

Izikolo ezinengi zezinga eliphansi, zilezakhiwo, ezinhle kakhulu! Ukubana nxa umuntu efika, uyabakwazi ukubana uqonda kuyiphi ihofisi, ekamphathi, eyomsekeli kamphathi. Konke njalo, lalapho okubuzwa khona.

Abantwana abasebangeni elicinyane bazwisisa ngcono ukufunda nxa kulamagwaliba msebenzi alezinombolo babama masinyane kulalapho bebizelwa bengaboni amagwaliba

Abantwana abasezingeni eliphansi bayahamba esikolo .Behamba labanye bethwele izikhwama lapho abathwalela izingwalo .Abanye njalo bahamba ngenyawo .

abantwana bezinga eliphansi kumele nxa befunda esikolo babe lezikhathi zokubana baphumule bae bayedlala phandle bekwanise njalo ukubana bedle impako yabo ababuyelayo

Indlu yokufundela eyezinga elingaphansi etshengisa umduli obhalwe amabala kutshengisa njalo lapha okuhlala khona abantwana nxa befunda.

Ukuze umntwana okuzinga eliphansi esikolo ephumelele ezifundweni zakhe .Kumele asebenze nzima ekwanise ukwenza imisebenzi ayiphiweyo ngumbalisi ukubana ayiyenze edlini .

Izikolo zezinga eliphansi ziyathatha labantwana abancane abangakenelisi ukubala besenzela ukuba behle bejwayele esikolo, bayatshona ke bedlala bedlalisa odoli.

Ukufunda kwabantwana abasezingeni eliphansi ezikolo, kuncediswa ngamagwaliba ayabe elemifanekiso, yalokho abafunda ngakho.

Ezinye izindlu zokufundela ,ezifundela abantwana bezinga eliphansi aziyakhekanga .Ngoba zikhanya izitina phansi okutshukuthi aziphelanga ukwakhwa.

Kuqakathekile ukubana abantwana abasezingeni eliphansi ezikolweni bathole indawo yokuhlala, izakhiwo kumele zibezinengi ukwenzela ukubana bengaphanjaniswa ngumkhathi wezulu.

Amakilasi ezinga eliphansi esikolweni kumele abe lamatafula okubana abantwana bebhalele. Amatafula akhona kumele abe lokokufakela ingwalo kumbe imiganu ukwenzela ukuthi abantwana bengalahli.

Imfundo yangaphansi okufunda khona abantwana abancane iqakathekile kakhulu njalo kumele kube lezakhiwo ezinengi ezinkulu njalo kumele kube kugonjolozelwe ukwenzela ukuthi abantwana bavikeleke.

Ezinye izikolo zezinga laphansi ezifunda abantwana aba phansi abasesephansi ngeminyaka ziyasilela kakhulu uzihlalo ezokubhalela

Emfundweni yangaphansi ezikolweni kulezisebenzi eziyabe ziqhatshiywe ukubana zingcedise esikolo ukubana sihlanzeke njengalabo abathanyelayo labakorobhayo

Abantwana bezinga eliphansi esilolo bafundiswa ngumbalisi ukusebenzisa amakhomputha bayabala beyenze izinto ezitshiyeneyo.

Ezinye izikolo zezinga eliphansi azilamiduli eyakhelweyo eyokubhalela ngakho ke bayadinga imiduli eminye engayakhelwanga bebhalele yiwo.

Ezikolweni zabantwana abaphansi kwesinye isikhathi indawo zokuhlalela emakilasini siyabe zingakwani lamatafula ayabe engakwani

Abantwana abanengi kuzikolo zezinga eliphansi kumele bethole iskhathi sokubana bakholise bake badlale, bephumuze ingqondo. Ngakho ke kuyabe kulimjingo efakiweyo lemtshelelo.

Izikolo zabantwana abasebangeni eliphansi kumele zibe lezakhiwo ezinengi ukwenzela wonke umntwana angafundeli phandle njalo kuhlale kubukeka kungabi lamaphepha.

Umbalisi labafundi baphandle bakhanya befunda okutshiyeneyo okuphandle. Umbalisi uthatha umfanekiso wolunye ukuthi afundisa ngalo.

Abantwana bezinga lesikolo semfundo ephezulu bakhangela isikuta bazama ukubana bayilungise ukuthi sihambe balezinto zakhona zokulungisa

Zinengi izifundo zezandla esezifundwa ebangeni laphezulu ezikolweni, bayenzela ukuthi abafundi bekwanise ukuzisebenza nxa sebeqedile esikolo. Ezinye ngezokuyenza amagabha okubilisela amanzi

Imfundo yezinga eliphezulu ezikolweni isiqakathekile njalo siphucukile ngenxa yokuthi inengi labafundi selisebenzisa amakompiyuta ayiwo asethwele ulwazi olunengi.

Umbalisi owesikolo saphezulu esabantwana asebe khula khulile uyabafundisa esifundweni esokuyakha abantwana abanengi kuyabanceda ukubana baziphilise.

Abanye abafundi abasezingeni eliphezulu ezikolo ,sebekhetha ngensuku zanamuhla ukwenza izimfundo zemsebenzi yezandla ukubana ibancedise enjengokuthunga.

abafundi basesikolweni sebanga laphezulu bafunda ukunusela izinto ezitshiyeneyo besebenzisa imitshina etshiyeneyo

Minengi imsebenzi yezandla esifundiswa ezikolweni zezinga eliphezulu, yikho osokunceda abantwana abanengi ukubana nxa beqeda isikolo benelise ukubana bazisebenze bezuze imali.

Kulemisebenzi yezandla eyenziwayo kuzikolo eziphezulu enjengekunusela eyabi fundelwa khona lapho esikolo

Esikolo zebanga eliphezulu bafundiswa ukwakha izindlu lemiduli abantwana sebethola uncendo lwezandla ukwenzela ukuthi bebe kwazi ukwakha

Abafundi bahleli ngamaqembu abebanga eliphezulu kukhanya bexoxa ngodaba oluthile umbalisi uyabhoda ebancedisa ebachasisela.

Kuzinga lemfundo ephezulu eyezikolo abantwana sebesiba lezinto ezisetshenziswa esifundweni sokubaza.

Kuyathabisa nxa abazali bebona abantwana babo beqeda isikolo bephumelele wonke umzali uyafisa ukubana umntwanakhe efunde eze eyephutsha ekucineni kungabanga lenkinga.

Ezingeni eliphezulu lesikolo kulabantwana abalezipho zokudweba kuhle abantwana laba kumele bathuthukiswe ekudwebeni ukwenzela ukuthi baqhubekele phambili

Izikolo ezingeni ezisezingeni eliphezulu sezisebenzisa I technology ekwenzeni ukubana abafundi bekwanise ukuphenya bgezinto ezitshiyeneyo besebenzisa ama computer

Abantwana abafunda kuzinga eliphezulu kumele behlale behlanzekile njalo bethole indawo eziqondileyo zokuhlala emakilasini njalo bekwanise ukubana befunde bekhululekile.

Abantwana bezikolo ezisezingeni laphezulu sebephiwa okubana bazikhethele isifundo ezimayena lemisebenzi yezandla enjengokuyenza amathebuli leminye nje.

Abantwana besikolo abebanga eliphezulu babuthene bakhaya bayalaywa ngumbalisi. Umbalisi uyabatshela kumbe okokwenza bebanengi

Kuqakathekile ukubana izikolo zezinga eliphezulu zibe lalapho abantwana abahlalela khona, lalapho abantwana ababhalela khona. Amatafula kumele ekwane wonke umntwana, kungabi lomntwana oswela.

Izikolo zezinga eliphezulu kumele zihlale zihlanzekile njalo zibukeke zibelotshani obuluhlaza zibelezakhiwo ezinhle ezinkulu ezikwana abantwana bonke.

Abanye abantwana besikolo abenza izinga eliphezulu bayahamba esikolo zivulwa bephenduke izikolo zivala bayabe behlala khona.

Izakhiwo zesikolo ezinengi ziqinile njalo zinhle zihlanzekile izikolo kumele zicecise futhi phambili lango tshani obuluhlaza tshoko kubelemota njalo ethwala abantwana.

Zinengi izinto ezifunakalayo emntwaneni kumfundo yaphezulu, kuyafunakala izingwalo, kufunakale okokubhalisa kunengi okufunakalayo lakubabalisi.

Ezikolo ezisezingeni laphezulu sokulamashelufu abawafakayo ukwehlukanisa izingwalo zokubala ngesifundo ngesifundo ukwenzala ukubana abafundi bathole izingwalo

Isikolo lesikolo esisezingeni eliphezulu kumele sibelesango elivaleki elivalwayo ukwenzela ukubana abantwana bevikeleke njalo bangakhanyi befohla bephuma bezihambela.

Ibhakane elithile elitshengisela isikolo sebanga eliphezulu okuthwa yiSt Joseph esitshengisela ukuthi sifundisa izifundo ziphi njalo sifake lenombolo yaso khonapho.

Ezinye izikolo ezisebangeni laphezulu labantwana zilazo izindlu okugcinelwa khona amabhuku atshiyeneyo ukubana abantwana bebale.

Imfundo yaphezulu yabantwana abakuma form kumele kube lamatafula akwana abantwana konke lendawo zokuhlala ezikwana abantwana ukwenzela ukuthi befunde kuhle njalo bekwanise ukubona okubhalwe emdulwini.

Esikolweni sebanga eliphezulu abantwana basekilasini bayafunda ukuthunga ngemitshini yokuthunga belamalembu atshiyeneyo

Zinengi izifundo zebanga eliphezulu ezifundiswa ezikolo esinye salesi sifundo yisifundo senombolo inombolo ziyehlula abantwana abanengi esikolo kodwa umbalisi okwanisa ukuzifundisa abantwana bayazwisisa

Izikolo zebanga eliphezulu kumele zibe lamasango avalekayo njalo alomuntu oyabe ekhangela ukwenzela ukubana abafundi bengabaleki ngesikhathi sokufunda.

ezikolweni zezinga eliphezulu abantwana bayaphiwa isikhathi sokubana baphumule bedle lalokho abakuthweleyo bengabuyeli njalo emakilasini ukuyafunda

Abantwana besikolo abase zingeni eliphezulu nxa besiya esikolo abanye babo bayahamba bedlala ezindleleni besima isikolo sesingenile ngakho ke kumele bananzelelwe.

Izikolo zebanga eliphezulu sezilezindlu lapho ezigcina khona izingwalo ezinengi .Ukubana abafundi besizakale bekwanise ukusebenzisa lezo zingwalo.

Ezinye izikolo zebanga eliphezulu ziyenza kuhle ngoba bathenga okokuhlalela lamathwbulinokubana abantwana bebhalelele. Ezinye njalo ziyathola abantu bokuzinika.

Abanye abafundi bayacatsha nxa abanye befunda emakilasini bona bayabe behleli phandle ngakho ke kumele benanzelelwe ngababalisi labo bafundi.

Kwezinye izikhathi abantwana abafunda kuzinga eliphezulu bayabuthaniswa bonke amakilasi betshelwa ngolwazi oluthile ukubana befunde.

Izikolo ezinengi zebanga eliphezulu sezilendawo lapho okudlalelwa khona imidlalo etshiyeneyo enjenge yebhola enjenge yokugijima okwenza abantwana bekhululeke ekufundeni.

Amayunivesi amanengi aseyakha izakhiwo zokuba abafundi behlale khona, behlala phakathi. Kuyabe njalo kula lapho abachayela khona impahla bengawatsha lezigubhu zokukhela amanzi.

Imfundo yaseyunivesithi iqakathekile kakhulu ngoba iyenza abantu babe lemsebenzi eminengi kulokhu abayabe bekufundele. Ngakho ke abantu bayakhuthazwa ukubane baqakathekise imfundo.

Ezinye izakhiwo zasema yunivesithi zinkulu ukuze kube labantwana abanengi abafundela khona abantwana njalo bethole izihlalo ezeneleyo.

Ema yunivesi amanengi kulezakhiwo ezinkulu kakhulu ngoba abantwaba banengi abayabe befunda khona njalo kumele izakhiwo lezi zibe lamafasiteli okubana batshaywe ngumoya.

Abafundi abafunda emauniversity .Bayaphiwa izindlu zokuhlala ezincane lapho kuyabe kule tafula lesitulo sokubana bekwanise ukubala ntambama ngezikhathi zabo.

Abanye abafundi kuma yunivesi abahlali khona phakathi ngakho ke bayebethi bengaqeda ukufunda bephume behambe lapho abayebehlala khona abanye njalo bayebehlala phakathi.

Izindlu lapho okufundelwa khona ema univesi, kumele zibe zinkulu njalo zihlale zihlanzekile ngazo zonke izikhathi. Izihlalo zakhona kumele zibe zinengi ngoba abantwana bakhona banengi

Umbalisi osebenza e university uyafundisa abantwana abanengi e university. Bayabe bekhangelele kuye ukubana bazwisise lokhu akutshoyo ngazo zonke izikhathi.

Ama yunivesi amanengi ayakhekile njalo alezindlu zokufundela ezinhle ezipendiweyo ezilamathebuli amahle njalo ayenelisa ukubana abantwana behlale khona.

Abantwana bengafika ebangeni lemfundo ephezulu bayaphiwa amakamela okulala lapho abagcinela khona impahla, beyenzele khona konke umsebenzi wesikolo

ama universe amanengi alamawofisi atshiyetshiyeneyo kusiya ngeifundo esiyenzwayo sonke isifundo esiyenzwayo sile wofisi yaso lapho abafundi labazodinga indawo ababuza khona

Abantwana abase univesi ,bayaphiwa izindlu zokubana belale behlala kizo ezilemibheda konke lamathebuli lezihlalo zokubana nxa befuna ukubala bekwanise ukubala ntambama.

Abantwana abafunda emayunivesi bayanphiwa izindlu zokubana behlale kizo. Ukunzela ukubana lantambama nxa bengasafundi bekwanise ukubana bebale njalo bephumulele kizo.

Izindlu zalabo abafunda kuzinga eliphezulu emayinuvesi. Ziyabe zilemibheda yokubana alale khona. Kuzoba njalo lezihlalo lamathebuli ukubana nxa efuna ekubala ebale.

AmaYunivesi amanengi balezimota ezinengi eziyabe zibhalwe ibizo lawo. Lokho kwenza abanye abakade bengakwazi ngaleso sikolo babekwazi nxa bebona izimota zihamba.

Ibhakani elitshengisa imfundo yaphezulu eleYunivesi ethile .Litshengisa ibizo leYunivesi yakhona.

Indlu lapho okufundela khona abezifundo eziphezulu asebetholile ama ezethifikhethi ezaphansi kutshengisa lapho abahlalela khona

Imfundo yaphezulu yemeyunivesi, ilezindlu ezinye ezenziweyo ukubana abantwana bengafundi okokubala kuphela kodwa befunde bebona ngamehlo ukubana kuyayenza yini.

AmaYunivesi amanengi asephucukile, alezakhiwo ezinkulu ezilamakilasi amanengi ngoba banengi abantwana asebefunda emaYunivesi.

Amankazana asekhulile, asebangeni eliphezulu eleyunivesi asebenzisa imitshina yokuchayisisa bedinga imfundo ehlukeneyo.